kunni garinni addi addi looso loosatenni afante loosinsa aana uurrite babbadino looso loossanni fayyimmote mini giddo heedhannore fayyimmote oo

uri babbaxittino qajeeltinni qajeeltu gedensuunni hasiisannonsa qajeelshinni kajeelte haddi addi dhegennonni qixxaabbinnara'e shikkinu deeti yoate

xaraawanno dhibbi mitto manchu ama diro uulu manchiwari shotu garenni sa atenninna akkoo saino mannchu hakku dhibbinni amatisiisate qixxaalino dhibbaate

kuni loosaasine loosoho hultara albaanni hasiisannoo garinninna hasiisannoo ganiinni loosinsanni qixxaabbinurenna goosinsara hinjiitinurei

kuri loosaasine wole eo afi'rate ikkikkinni dagate daafira daga dibbunni gatisate riyaannohu kiiro ajishatenna lubbote hee'raha ledate.

ini sagalimmate hasiissanno muro baalunku mittimmtenni halashshine kayinsummuro sagalete ka'ino dikko o sagalete gottiino waagi lowo geeshsha taalowa woy injiinowa daannowa ikkanna

aaye manchino qaaqqisi dhiwameenna mine sammi yee wore agurannoha ikkikkinni hasiissanno qaqullu owaante noowa massa hasiissanno yaate

kuri addi addi looso loosatenni dagate daafira daga kaa'late dhibbinsa amadaantino daga hakko marte goxxe dhibbansa layirate i'e addi addi xagichu duunora miname kixaawinoho

hasiisannonke gariinni tenne muro hasiisanno darga bushu shaqqino darga hiikku bushi hasiisanno yine ka'neentinni hende kahisanna hasiisannose bushi aana wora lowo geeshsha kaa'litannonna guma dancha

hayi gariinni no kunni xrwanno dhbbn mdm hoogate gubbanke taraawanno dhibbi qatsatenna dhibbunni reyitanno lubbuuwa qatsate lowogiya gaadhanna lowo sharro assa la anno

kuni fayyimmate minoonni mini lowo horo aaninna lowo kaarlo assanni afamannu lowo kaa'loo kaallara qixxaawe dagate addi addi horo aatenni daga hornyaamme assanni afamanno

kuri fayyimmate loosaasine addi addi looso loossanni fayyimmate hasiisannoha manna kaa'lo uyitanni loossanno loosaasineeti yaate

hattono woruririchino baaqeela la'nummha ikkiro lowo diilallo iibille batidhinokkiwa mereerima diilallo noowa fulate qixxaawinohunna sagaliimmate ka'laanke

kuri fayyimmate looso loossanni addi addi garenni hasiisannoha fayyimmate daafira uurrite loossanno loosaasineeti yaate

loossanno loosira mitte soro heedhuha ikkiro hakku loosanni noo loosinni mannu lubbo aana lowo geeshsha reyo iilishanno yaate

konne daraawanno dibbira sammi yine umonke sayinse uuneemma ikkikkinni hasiisanno goropo astatenni umonkenna mininke manna gatisa lowo geeshsha hasiissanno

mitte dano hiilliteenna abbinoonni qaaqu garunninna danunni atteettanora qittauyinokku gede agaranna noonsa lawooshshe la yannatenni hasiissanno

kuni lowo geeshsha hasiisanno muneetinna mi'nate injiino mine ikkino daafira mannu baalunku konne mine ronsi'ra lowo geeshsha hasiisannotinna lowo kaa'loo uyitannote yaate

kuni manchi hasiissannosi looso loosi'ranninna uyinosi yanna horonsi'ranni saadasira waanna haasso asanni dargunni darga taraawanni ha'ramanni afamanno manchooti

kuri fayyimmate mini giddo hasiisannoha addi addi looso loosatenni rosinsanni qajeelte fultino garinni hasiisanno looso loossanni afantanno.

dubbu saadaati yineemmo woyite dubboho heedhanno saadaati mannu ledoo xaaddannokkite mannu ledoo barxite heedhanno saadaatinna mannunni xaada hasidhannokki saadaati yaate

mite mite gobbara qaaquullu xiwante heedheennanni woyyannonsana yine ka'neentinni wora tenne qaaquullu lubbo hunnanno manni hee'ranno.

hattono tenne fayyimmate losaasine looso loossanno woyite kuni fiixa'yaati fiixi'yara lowoiyi owaante eemmo yitannore ikka dinonsa

kuni fayyimmate mini giddo loossanno loosiisaano woy loosaasine addi addi qajeelshanni qajeelatenni egennonsa alashshidhe dhibba affanno booso noons

kuni baatto loosi're galanno manchi egennosinni kuni agani xeena gananni noohu baatto loosi'reemmo aganaati yee loosi'ranno yanna murci're muraatino garinni loosirate ketxaawanno manchi

kuri addi addi hurre uyitannori hasiisanno gariinni dagate hurre aatenni daga konne uurre afiratenni addi addi geeshsha lo'ponsa leddano

fayyimmate loosaasine haddi addi ooo lootatenni mannu konni garinni fayyimma hooge fayyimmate minira dhaannohura hasiissanno owaante uwitannoreeti yaate

Dhibbuwa la'nummoa ikkiro aye dhibbino ledo gonxeenna saannokkihu ledo inteenna saannokki dhibbi hee'ranno kuni traawanno dhibbi kainni hattoowa ikkikkinni taraawe sa'anno

kuni lowo geeshsha hasiisannohanna injiinoha ikkino daafira ayi manchino gatikkinni konne ijaara annimmatenni la'anna yanna uyine ka'neentinni loosa hasiissannonke

kuri fayyimmate loosaasine addi addi dhibbira xagicho buuxatenni xagichu mine marte ka' eentinni xagichunna dibba xaadisse hursire uutannoreti

kuri loosaasine addi addi horo aatenni daga kaa'litanninna dagate daafira uurritino owaantootaati yaate yine hendanni

hattono kaanseemmumuro hiikkuu garinni assinummaa ikkiro dirakke lophitanno woy hiikkuu garinni loonsummaa ikkiro dirakke lophitanno yitanno hedo amadanna heda hasiissannoonke

kuri fayyimmate loosaasine yineemmo woyite mittu dhiwame woy fayya amaddeenna dayina mitte dinye uyitannoha ikkiro hattee uyite dinyinni ammanantinore ikka noonsa.

dubbu saadati ineemmo weete lowo geeshsha dubboho heedhanni mannahoo addi ardi horora hossanninna lowo kaa'loo uyitanni afantanno saalate sirichooti yaate

hattonoo saada ce'e galino mannaati yineemmohu saadasi hiikkuu garinni itsanironna hiikkuu gariinni hayikkisanniro afinohonna buuxino manni saadasi daafira hinjiinohonna woyyinoho

kuni muotummate mini lowo geeshsha lowo kaa'lo kaa'lanni addi addi horira dhiyomino mannira fooliishsho ikkatenni xagga abbine duunate lowo geeshsha kaa'lanno mineeti yaate

tini sagalimmate horonsi'neemmo luwo murunni roorte injiitino murootinna lowo geeshsha kaa'lote hossannonke murooti yine hendeemmo murooti yaate iseno lowo geeshsha kaa'lo

tini dubbu saada lowo geeshsha dubboo heedhanni addi addi garinni manna koro aatenni afaantinonna egennantino saadaati yinanni lowo geeshsha egennonsa hasaambanni yihaate

kuri loosaasine aye yannarano mannu fayyatenni amadame reyaannoha ikkiro hashsha barra yitukkinni loosonsa loosa hasiissano

kuri baatto loosi're galanno manni tenne hidikkinninna qaaqikkinni wixirannohanna addire looso loosi'rannoha ikkiro loosi'ranno loosi arrishshunninna xeenunni xaadatenni eo daafiro

kuri fayyimmate mine looso loossannori addi addi hasiisanno looso loosatenni lowo geeshsha mannaho fayyimmate mini giddo addi addi looso loossanni owaante uyitano

lawishshaho la'mummaa ikkiro mite mite darga la'neemmo weyite loosaasine goxxe gibbeenna ahashsha dayennoh mannu shetannowi ee'ranni

mitu mitu manni amasi daraawanno dibbinni amadante eedheenna ama'ya laqqee muyya ama'ya sayese eemmuyya yee kaeentinni giwannu hee'reya ikkiro togoori dasiisannore

togoo mini lowo geeshshaka mannaho ka lo aatenni addi addi minna minte ka eentinni mootumma gaalate daafira hinjiino garinni woyyeessite wortino minnaati yaate

baatto loosire galanno manchi baattosi hiikkoo guma hiitte yannara uyitannoro hiikku gumi winxeenna midanno fulannoronna biifannoro afenna biife agadhino manchooti

uni daraawanno wo dbbuwnn loore qarrisino dbbtn low qarra eellishanni mannu aana taa geeshsha qarrisanni no xibbti yaate

kuri fayyimmate loosaasine addi addi looso loosatenni dagate kaa'lo aatenna dagate daafira uurrite lowo geeshsha olantannoreeti

ittini dubbu saada dubboho hee'ratenni lowo geeshsha mannahu horo uyitanni lowo eo gidxeessatenninna looricho assate gobbate biifilira dobbate keeraanchi mara kaa'litannoho saadaate

kuri fayyimmate loosaasine inyeemmuri fayyimmate mini giddo babbaxxitino looo loosotenni babbaxxisino qajeelshinni qajeelte loosoho shikqinodeeti

kuri fayyimmate loossanno loosoasine konne looso gibbanni looso diqatxaanni looso mishshaare mishshannore ikka horontanni dinonsa

hattono looso loosanno woyite qajeelino garinni loosanninna qajeelino loosi gari looso uyinanna loosatenni kittaawino

mittu loosiyaasinchi fayyimmate mini giddo looso loosannohu hasiissannoo uropo afi'ranna ajiissanno qajeelisha adha lowo geeshsha asi

kunne garaawanno dbbinmd gatn amadamanno manna garsate loo sharro assanna hasiisanno cowe sharrote hasiisanno hirinni kitteessa hasiissannoonni

kuni mini injiinoho dhiwamatenna dhiwansiisi'rate hayyura hinjiinohonna dhiwamino manni goxannoha addi addi dallasa qixxaawino mineetinna wo'ma horo afi'rino minieti

qoleno fayyimmate loosaasine adde addi fayyimmate ikkino looso loosatenni lowo kaa'lo fayyimmate daafira aatenna fayyimmate hasiisannore assitanno

kunni xaraawanno hibbinni amadamanno manni lowo geeshsha mannu daafira giirame manno d sayisera gittaawanno ikkanno ikkikkinni manna gatisate wo'naalanno ikkato

kuni mini lowo geeshsha horoaatinni daga konne kaa'loo afi'rate haddi addi loosatenna loose qineessate injiino mine ikkino daafira lowo geeshsha dagate kaa'lo aani

kunni dhibbinni amadamino manni mannaho ani reyommorono sheereemmo yaannowa ikkannowa ikkikkinni ani reyeenna wolu manni gato yaanno ikka noosi

fayyimmate loosaasine yineemmori fayyimmate mini giddo hasiisanno rosonni qajeeltuhu gedensoonni looso loosate qixxaabbinoreeti

fayyimmate ogeeyye fayyimmate mine addi addiha hasiisanno looso loosasenni lowo kaa'lo uyitanni fayyimmate looso loossannoreeti yaate

qajeelshu lowo geeshsha asiisannowa ikkino daafira qajeelanno manni baalunku qajeelanno loosi daafira uurre loosannowanna

tini hurre lowo geeshsha hasiissannota ikkitino dhaafira mannu baalu tenne hurre afi'rate qixxaawaancho ikka hasiissannosi yaate

addi addi golinni qajeelsa adhituhu gedensoonni konne qajeeltino rosi garinni addi addi looso loosatenni qixaabbinoreeti yaati

mittokaqidiyomiya ikkiro dimoommo kawa dhiwinoe kunni gari dhiwinoe yaara dhidandaanno kunni daafira amasinna annisi mulla samme mine woreenna riyannoha hikka dinosi

qaaqu mettu bashsho itanno sagale ita hooganno ikkiro ita hoogi kaiintinni mulla do'o labannoa ikkiro hasiissanno akimewa massa hasiissanno

kuni mini lowo geeshsha hasiisanno mineetinna loosirate ikkkikkinni dhibbasi mare mannu lairate dhibbisinni hurate lowo ka'loo aanno mineeti yaate yine hendanni mineeti yaate

tini fayyimmate mini loosaasineeti yineemmori fayyimmate mini giddo dhiwame marino manchiranna dibbaho xagicho xaadissanno reyiti

kuni mini lowo geeshsha hasiisannoha ikki geeshsha baalunku manni hasiisanno garinni konne mine amadanna konne mine hasiissanno doogonni la'a hasiissannonkenna horonsi'ra noonke yaati

kuni manni lowo geeshiya gobbankera addi addi darga eeratenni asiisannosi looso loosi'ranninna injaannosi assoote assi'ranni afamanno mannaatinna baatto loosi're galanno mannaati

kuni mini hasiisannohu diamannaho calla ikkikkinni dhiwansiisara kixxaawe daanno mannira nafa lobo horo aatenni lowo geeshsha lanno minieti yine hendanno

kunni daafira qaqquulleho hasiissanno hasatto yanna yannatenni woranna yanna yannatenni illisha lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira illisha hasi

kunni gariinni diyame dayino mannira garunni ubaante uyitanni loosinsanni ammanante ammanamino loosi aana huurrite looso loossannoreeti

Kuri fayyimmate loosaasine addi addi gari looso loossanni fayyimmate mine looso loossanno garinni addi addi loossa beebbeeqite loossannoreeti

Kuri fayyimmate loosaasine dagate irko woy owaante uyitanno woyite fiixaho roore uyitanni ku'uura ajishanna badhera qola dinonse.

kunni garinni muro ardi addi garinni amadanna biifannose darga la biiffanno darga looza biifisinse wora loo geeshsha hasiissannonketenna hijitannonkete

okuri loosoasine asiisanno looso yanna yannatenni loosanni qajeelsha adhitino garinni asiisannonsa loosira uurrite loosoho itxaafino

kuni loosi dagate lowo kaa'lo aatenni daga lowo geeshsha kaadhenna daga erkise lowo erko aanno dhoosooti yaate

qaaquullu hakime qaquullu xibbi daafira qaaqu mama dhiwaminoro hiitto assinosiro ma asseenna woyyaawannoro garunninna danunni affinore ikkitino daafiraati

kuri fayimmate loosaasineeti ineemmuri rosinoo rosinni woy adhitinoo qajeelsinni loogiya qajeeltinorenna rosoo woy qajeelsha hiincitinore ikkanon

kuni baatto loosire galanno manni addi addi basira hee're kaeentinni hasiisannosi looso loosi'ratenni looso loosi'ranninna qine hee'rate qixxaabino manna ikkino daafira rasiisannoho

kunni daagira kurijaari loo qaa'loo aatenni mannu ba aluhwonnatenni cokko afiratenna hasiisanno shikaa'lo ifirate hasiisanno mineetinya loo qaa'loo aanni afomanno mineeti yaati

tini dubboho heedhanno saada lowo geeshsha dubboho heedhanne addi addi loosi'raanna mannaho kaa'lo shikishshanni afantannonna dubboho galte dubboho hossanno saada dubbu s

konni garinni kuri fayyimmate loosaasine mannu xiwame kairo fayyimmate minira dayinna dayino mannira addi addi xagicho uyitannoreeti

lawikhsha la'neemmaa ikkiro mittu fayyimmate mine loosanno oosi loosaasine ineemmo weete duucha loosaasine garu garunni eera heedhanno disaate

kuri sagalimmate hasiissanno sagale muro sammi yine kayinseemmha ikkikkinni injiino darga qufino darga latisanno darganna biiffanno darga dancha gede assine kaysanna amada hasiissanno

duuchawa gonxanni darga afiratenni diwamanonna diwansiisi'rannu manchi ofollanno bayachu afi'ratenni lowo geeshiya addi addii qaallo aanni hafamanno mineeti yaate

nni daanna ayi manchino kunni dinni gatatenna hasiissannosi quropo asse omosi gatisa lowo geeshsha hasiissannote yaatenna hasiissanno doogooti yaate

murohoggoommero sagale afi'nammoranna sagale hinteemmo dargi eirar oy sagale afi'neemmo afi'nammora didandiineemmo kuri sagale afi'neemmo morotewayichi ikkinota

tenne yannate giddoo loo geeshsha sagalete baatooshshi gutti yee leellanni nooha addi addi horora hossanno gedenna baalunku manni tenne sagalimmatti hasiissanno muro kayisatenni hajiinshe

kuni lowo geeshsha hasiisannohonna addi addi minna minnate qixeessine worroonniho jajjabba minna ikkitino daafira lowo geeshsha hasiisanno mineetinna lowo kaa'lo fayimate minira aannoho

itini dubbu saada adde adde garinni lowo geeshshak lou yitanni dubboo heedhanno saadaatinna mannu lidoo xaaddukkinni mannu lidoo xaada hasithannokki saada ikkitinohura lowo geeshsha mannuwi badhite heedhanno

konne qajeelisha rusunnhs garunninna danunni qajeeliha ikkiro ayi dhiwamaanchi dayinnano qarriweelo xibba buuxanno

kaakub foofane biino yee afannokki daafira mittu qaaqi raare giirya woy caaqe gowannoo ikkiro massine akimete laisiisa asiissanno

dubbu saadaati yineemmoti dubboho heedhe minira daggukkinni dubboo mineensa assidhe dubboho galte dubboho hossanni dubbu ledo heedhannonna dubbuunni galte dubboho fultannore

tini dubbu saada lowo geeshsha dubboho heedhanni mannaho ajjaddi horora ikkanno coye kaa'litaranna uyitara dandiitannonna lowo geeshsha danchoha saadaatinna manna xooqqannoreeti

ammi dibbira uwate sammiine agurreemma ikkikkinni hasiisannonke qorapho yanna yannatenni assatenni hatxoo manna eanfummo ikkiro qorophiiza noonke yaate

Taraawanno dhibbaati yineemmo woyte mittu manchiwiinni mittu manchira foolunni ikko woleno hakkuri lawinoriinni sa"ara dandaanno dhibbaati yaate

lawishshu gede la'neemmaa ikkiro mittu illete daafira rose dayino manchi eeriyaa ikkiro illete looso ca loosannowa ikkanno

dubbu saadaati yineemmu beete mannaho diina ikkite fiixoom nookkiti dubboho galte dubboho hossanno saada dubbu saadaati yine dubbu su'minni su'mansa su'mineemmu yaate

konnee lowo geeshsha horo aannonke sagalimmate horo uyitannonke muro kayinseemmohu ninke he'noommo qooxeessira woy shaqqino qooxeessira guma dancha aanno qooxeessira kayisa noonke

haaqqullu dhiwante dibbunni amadante rehitannokki dide lowo kaalo haatenna lowo irko assatenne kaaqquulli roo gatissanni afaantannuri

kunni taraawanno dibbira saye aamama hoogate umonke agaranna uminke qoropo assi'ra lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira shota gede assine agurre umonke agadhe

kuni xibbi mule noo manna ikko fafuuwi nooha manna mannunni xaada hoolanno dhibbaati korkaatino ku'u manchi xibbi sa'annoha ikkino daafiraati

mitte yannara xeenu daanno ikkiro kuni xeenu daanino yannaatina tini loosi'rate dihasiisino yannaati yaatenni uminsanni mixo fushshite kori hoo'latenna kurinni gata dandiitanno reeti

kuri baatto loosire galino manni wolu manninni roore baattosi gide mayyanna laashitannoronna hiikkoo gide uyitannoro baattosi fojo afino mannaatinna lowo geeshsha horo

tenne reyoonni gatate woy riyoo iilisha hoogate hasiisanno garinni baalunku qoropho assiranna loosanno monni qorophote looss hasiisano.

mittu qaakki dimiy ikkiro gdo'gurikigudo'le gurbashsho gudo'lanno cye agurannowa ikkironna isata hoowiro fayyimmate minira yiillisha hasiissane

fayyimmate loosaasine yineemmori fayyimmate owaante uyitanno woyite babbadooshshu nookkiha baalunkura taalo ikkitino owaante

gobbate deerrinni sagale mannu afi'rannohu ayi manchino sagale itteessi'rannohu murote wiinniiti muro sagale loosidhe ninkira sagale ikkixannote yaate

murutenne sagalete kixxaabbannota woy sagalete hinteemmuta baalunkumanni alashshine kayisa lowo geeshshia hasiisannotenna gobbate sagalete duuwo gursiissannote ya

annuuno ikko amuwuno hattono qaquullu akime baala qaquullu daafira qodhine fulloommorenna keeraanchimansa agarreemmore ikka hasiissannonke yaate

kuri fayyimmate osso loossanno loosaasine wole loosaasinewiinni badonnonsahu mitturichira loossanno loosi'ra soro eera koogate

lawishshahotini sagalimmate horonsi'neemmo muro mite mute muro alechoho fulafultannokkiti worichoho calla fulte worichu diilallo baxxannoti heera dandiidanno yaate

tenne sagalimmate oronsi'neemmo muroo kayinsa calla agurreemmowa ikkikkinni hasiissanno harishshanna hasiisannorichu lende aa noonke yaate

hattono qaaqqoho anna la''anno coye annu assatenni amaa la''anno coy fayyimmate qooxeessa annu assatenninna hattono dhiwamiya ikkiro akime kaa'latenni qaaqquulleho

konni garinni addi addi muroo alichonna woricho yite diilallote iibillenna diilallote qiindilli garinni bayichunni bayicho baxxitanni lowo eo lowoworicho sagalimmate kaa'ltanno

konne mine mootumma shotu garinni mintinoha ikkikkinni loowo wolqa hunte lowo woxe dunte minte ka'eentinni dagate injaannonna biifanno gede assite dagate uyitino mineeti

hayi mannino konne daraawannu dhibbinni amalamino manna anfeemma ikkiro kunni dhibbinni ninkenna gobbanke garisate gaadhanna loo shaadbo assia hasiissanno

qaqquullu akimeeti yineemmo woyete tini akime lowo geeshsha kaa'lo aatenni lowo ka'lo shigishshanni qaquullu daafira huurritino akimeeti

tini muroo worichoho heedhe iibbado diilalloninna shotu bushshinninni roore halichoho heera baxxannonna qiidado diilallonna du'ma bushsha asidhannoreeti yaate

enne baala ikkitoo'natenni hasiisa bushshiyaana addi addi kaashsho kaasatenni sagmmte horonsi'neemmo muro rohore anga guma dancha aate hasiissannonke gariinni horonsi'ra noonke

assinanni assooti baalunku loosaasine qoroqqotenni assituro manchu lubbu aana lowo geeshsha qarru iillara didandaanno.

saada ciyanno manchi dargunninna darga ha'ratenni mittu darginni wole darga dowatenni yannasi ee saadasira haassonna waa hasi'ranni dargunni darga tiraawanno manchihooti

kuni dhibbi manna mannunniwa xaadate lowo geeshsha qarrisinoanna qarraatammo xibba ikkino daafira mannu hasiissannosi qoropo assi're hee'ra xibbunni gatissanno

konne oloosatenni lowo geeshsha dagate aana hasiisanno looso aarenni dagate owaante garunninna danunni uyitannore ikka

sammine kayinse ka'neentinni mittowa calla kayinse agurreemmoa ikkikkinni yanna yannatenni hasiisannorichiho sagalimmate horoonsi'neemummuro hasiisannore yanna yannatenni aa hasiisanno

Kuri qaaqquullu akime addi addi owaante qaaqquulleho aatenni qaaqquulle hasiisanno garinni hasiisanno kaa'lo shiqishatenne afante qaaqquulleho uurritinoreti

kuri mootumma uyiinoonke kaa'lo garinni kunni mini giddo addi addi dhiyomanyi dhayi kaeentini dhibbi seeda akka'manninna folishi'ranni afamanno minietinna fayyimmote mineeti

mite mite saada yineemmoti hattono hilleessu ordda lowo geeshsha xaginateho kaa'litanna dhibbaho xagicho ikkitanni afantanno yine hendeemmo yaate tinino hasiissanno

wole fayyimmate loosaaltnewiinni qaqulluu akime bodannoomsahu dhibbu xa'mite affukkinni mama dhiyonno yitukkinni huminsa dhibba fejjite affannoorae

kunni mine qarribeeloo arrishshoo caalatenna arrishsho diwamee manna gantannokki gede garunninna danunni miname qittaawino mineetinna dhiamanyaho lowo geeshsha hasiisannoho

woralichoho fultannore yineemmo woyite alichu diilallo baxxannorenna wurichunni roore guma alichoho aa roortanno sagalimmate murooti

kuri baatto loosi're galinoo manni addi addi kaashsho kaisi'ratenni baattosi mayyanna loosirannoro hiikku agani giddo loosi'rannoronna hiitte yannara loosi'rannoro afino manchooti yaate

kuni dhibbi lowo geeshsha qarrataamo dhibbann gadache amadanno dibba ikkinu daafira yannanke agadhine ka'neentinni garunninna garunni agadha lowo geeshsha hasiissanno

konni dhibbira amadamate sammine ee'neemma ikkikkinni kunni dhibbinni gatate kunni dhibbinni amadamino manna gatisate qixxaamboommore ikka noonke yaate

konne fayyimmate mini ijaara shotu garinni laneemmoha ikkikkinni darga uyine garunninna danunni la'atenna dagarunninna garu doogonni afa hasiissannonke

mitu mitu qaaqi ilamannoa ikkiro dhibbu ayirreyiinasi kiri yaannookki gede addi addi irkko aatenna addi addi looso loosatenni kaaqo kaa'lanna kaaqu daafira uurra

konne hasiisannore shigishatenni addi addi looso shigishate injaanno gede assine ka'neentinni woranna hasiisannose garinni shigisha lowo geeshsha injiitannotanna woyyitinota ikkitanno daafiro

kuri fayyimmate loosaasine uyitanno owaante babbadooshshu nookkitanna uyitanno owaante manna baalaho taalo ikka noose

hattono qaaquulleho dibbu fuleenna addi addi kittibaate uyinanniha ikkiro yannatenni konne hasiisanno kittibaate aa lowo geeshsha hasiissanno.

ini dubbu saada dubbooheedhe kaeentinni mannaho lowoheroo aatenni egennantinolonna addi addi horoo dagatenna mannaho kaa'loo aatenni afantanno saadaatenna looheroo noosete

kuni taraawanno dhibbi ikkikkin mittu darginni wole darga taraawatenni woy wole darka sa'atenni dhibba amadisiisanno doogo afirinoho

kunni garinni hasiissanno kaa'lo assanna hasiissanno kaa'lo aa lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira garunninna danunni tenne qaa'lo uyineemmo yaate

kunni daafira kuni ijaari lowo geeshiya kaa'lo atinni konni mine addi ddi looso loonsani loosira qixaawino mineetina addi addi kaa'loo aanni afamannoho yaate yine

kudi dhibbi lowo qarra ishiishnni afamanno dhibba ekkino daafira konne dhibba agadhate aye manchino umusi garinni ixxaawe agadha hasiissannosinna ixxaawa noosi

aye fayyimmate loosaasine deyome marinowa manna shaltukkinni misha nookkiha diqata nookkiha owaante uyitanni afantanno loosaasineeti

konne looso loosate daafira lowo egenno afi'norenna afi'ino egenno garunni horonsidhe mannaho bebbeekkannore ikka noonse

mitu mitu manni ninke mini giddo anni'ya taraawanno dhibbinni amadaminona yee kaeentinni afe hee'renni anna'ya sayise eemoyya yee maaxannoha ikkiro lowo geeshsha bushao

kuri loosoo loosanno weete lawishshaho la'nummowa ikkiro mittu niqicho daafira hosinowa ikkiro miqichu hiiqamiro xalisatenna murate loosoo loosawo

fayyimmate loosaasineeti yineemmo woyite kuri loosaasine fayyimmate mine addi addi looso loosatenni fayyimma lowo geeshsha uyitannoreeti

kuri mootuma kuni fayyimmate jaari fayyimmate lootira addaddi xagga duunate addaddi klo assatenna addaddi loosate qixxaawe shiqinoo mineeti yaate

kuri fayyimmate loosaasine owaante uyitanno woyite kuni abbo'yaatina abbi'yara rooriidi owaante hasiissanno yitannore ikka dinoonse

kunni ga'renni aye manchino loosoo rootate ixxaambaanna loosoo aanno hasatto loo geeshsha dancha ikka hasiissanni

ittono kuni jaari lowo kaaloo aatinni mannu dhiame minisinni mariya ikkiro hakko mare goxe kaientinni akka mate woy dhibbasir xagicho hasi'rate qiixxaawe

fayyimmate loosaasineeti yineemmo woyete kuri loosaasine fayyimmate mini giddo looso loossanno loosaasine fayimmate loosaasineeti yinanni.

konnee afi'neemmo ijaara sotu garie assine la'neemmo ikkikkinni garunninna danunni amada garunninna danunni annummatenni la lowo geeshsha baalanka qeecha la'annonkete

kunni loosinni diqatantanni gewantannore ikkitannowa ikkikkinni loosu daafira baxiillu noonsare ikka noonsa ikkinnina woloota ikka dinonsa

kaqquulle mine worre woyyannosilla tiyoofisiro ga'a geeshsha woyyannosilla ga'anni heembarri geeshsha woyyannosilla ineemma ikkikkinni yannanni akimeewa massa asiise

qonne looso loosote daafira loosunnihu baxillu hee'ranna loosu daafira baxillunni amadame hee'ra lowo geeshsha hasiissannota ikkitino

fayyimmote mini giddo loossanno loosisaano kuni la'lama'yaatina konni daafira wolu manniwiinni roortino owaante eemmo yaa dihasiissanno

mittu manchi dhibbunni amadamiha ikkiro konne dhibbunni amadamino manna hajo la'anno mannira sayise aa hasiissannonke ikkinnina mine konfe maaxa dihasiissannonke

looso loossanno woyite diqatantanni loossannore ikkitannoha ikkikkinni umonsa dandiino garinni loosanna dagate owaante uyitannore ikka noonsa.

tini dubbu saada mannu lido diina ikkite mannu lido xaaddukkinni mannuwiinni baxxite badantenna manna diina assidhe heedhanno saadaatinna mannu ledo xaada hasidhannokkite yaate

kuni dhibbi amadamino manni mannaho dhibba syisannoha ikkannoha ikkikkinni mannu aana goropho abbannohana qorophote daafira uurrinoha ikka hasiissannosi yaate.

Kuri fayyimmate mini giddo loonsanni loosi lowo geeshsha hasiisanno looso ikkino daafira aanno looso aanno manni garunni aa hasiissanno.

raaqu mittu bashsho godotanno godo'le aguri qayentinni wole gede ikkannoa ikkiro bashsho leellishanno akat leellisha hoogaa ikkiro fayyimmotemiira massa asiisa

kuri fayyimmate loosaasine fayyimmate mii giddo addi addi hasiisanno looso loosatenni dagate fayyimma kuyitanno loosaasineeti yinanni yaate

tenne yannara sagalennihu baatooshshu lowo geeshsha gotti yiino daafira haye mannino sammi yee agurannoha ikkikkinni sagalette ikkitanno muro yanna yannatenni kayisa hasiissanno

xaraawanno dhimbi amadamino manni woy anfoomu manniwa hee'ranno ikkeha ikkiro maante ka'ne sammi yineemmoa ikkikkinni hasiisanno mannira kulatenninna hasiisanno looso looo

kunne tiraawanno dhibbinni amadamino manni ledo taadooshshe assanna kunne tiraawanno dhibbinni amadamino manna maante ka'neentinni mini wodhine maata deddi geri assa dihasiissanno

kuri taraawanno dhibbi amade heereenna daganna dagoomu mittowa xaade mitteenni qarra tidhe mitteenni faffonna dadelleensa hasaawa dandiisiisannokki dhibbaati

kuni lowo geeshsha hasiisannohanna hinciinoha ikki geeshsha hayi umanni no tenne ikkito garunni horonsi'ranna gara uurra hasiisanno

tini owaanteno ga'a uyine ka'neentinni eembarra ho'linannita ikkitukkinni afi'noonni egenno garinni kaa'linanni kaa'looti yaate.

taraawanno dibba yineemmo weete mittu dhibbi mittu manchinni wole manchira taraawe sa'anno dibbaatinna lowo geeshsha qarrisanno xibbaati yaate

kunni garinni hattono weeze la'nomma ikkiro weese lowohunni qiidado diirallo noowa lowo geeshshe du'mitenna hojjaameette ikkite fultanni afanta

kuni dibbi lowo geeshsha gobbate aana karra abbanni afamanno dhibba ikkino daafira kunni amadamanno manni yannatinni yanna lelanninn dhibbu ayirranni arannuwa ikkino

tini qorophoo lowo geeshsha hasiissannota dhikkitino daafira ayi manchino garunninna danunni qorophoo adhate assi'ratenni loosa hasiissanno

tini addi addi'richi saqalimmateekka letannonke muro worichoho heedhe kaeentinni yanna yannatenni laalo uyitanni yanna yannatenni gumite guma laaltanni saqalimmatekk

mitto taraawanno dhibbi amadamino mancho anfummo ikkiro isi ledo riiqanteemmore isi ledo marre ka'neentinni ledo karsisammeemmorenna kikkisammeemmore ikka horontanni dihasiissanno.

diwamino qaaqo fayyimmate minira abbinha ikkiro fayyimmate loosaasine qaaqquulleho lowo owaante assa hasiissannoonsa konni garinni owaante aa noonsa

wolootuno worichoho fulanno yineemmuri addi addi'ri laalo roore laalo wolichoho fulatenninna sagalimmate kaaltannonkire ikkite iibbadoo diilallo noowa baxxanno

he annino wy e amano kaaqqise daafira hasiisannoo xissora hasiisanno xagicho afisiisanna qaaqqise dwm ikkiro fayyimmote milira massa hasiissan

kuni tenne owaante uyitanno woyite kuni rodoo'yaatina wolu manchiwiinni roorse rotii'yara owaante eemmo yaa diahasiissano

hattono wole wole la'numma ikkiro loome loome worichoho fultannote isino sagalimmate ka'letannonketa ikkite ka''eentinni dhiilallo iibbitanno gobbara fultannote

ayi manchino sagale afi'rannohu roorenkanni murotewiinniiti murotini sagale ikkite ka''eentinni mannaho lowo geeshsha kaa'lo aatenni lowo gaeshsha horo uyitanno murooti yaate

qaaqullu lowo geeshsha maganuwiinni afi'noommo elto ikkino daafira dhiwantaranna dibbunni ganante reetara sammi yine worre agura dihasiissanno yaate

kuri fahiimmate ijaraati ineemmoweeti dhiwame marino manni addi addi qarrinni qarrame fooggale marinoho mare dbbis fooshshir dibbisirurrfi'rara minoonni mineeti

e manchino tenneessagalimmate oronsi'ranno buroo qaesannoha ikkiro qaese calla agudannoha ikkikkinni hasiissanno harishsha woratenni hasiissannoricho harishshate hasiisannore hasiissannosi yaati

kuni mini kaa'lo lowo geesha hagirsiissannotenna lowo geesha baxiissannoti ayi manchino qarrame dayiro fooliishshi'ranno barcimi heratenninna lowo kaa'lo aatenni afamanno mineeti

kuni dhibbi lowo geeshsha dagate mereero qarraataamo dhibbati dagate addi addi jaddo iillishatenni lowo qarra afirino dhibb ikkino daafira hasiissanno qoropo assanno

qaaquullu lowoo geeshsha dhibbunni dandiitannokkire ikkitino daafira yanna yannatenni hasiisanno xagicho aanna hasiissanno owaantenni amada hasiissanno

aye manchimo konne mine shotu garinyi la'neemmoha ikkikkinni darga uyine garuninna danunni la"a garunninna danunni amada hasiissannonke yaatenna bara uyinno yaate

kunni daafira ayi tenne muro horonsi'ratenni addi addi doogo garinni addi addiwa maratenninna hasiissanno doogonni tenne muro horonsi'ra lowo geeshsha hasiissannotenna horote aana hossanno

enne kaaquullu dhibb sotu gariinni la'neemma ikkikkinni hasiisanno gariinni hasiisanno barga massine laisiisanna hakkama hasiisanno yaate

kuni lffotu gari assine la'neemma ikkikkinni tenne sagalimmate woy sagaletemmuroo lowo geeshsha darga uyinenna danchu amanyootinni assine la'neemmota ikka hasiissannose yaate

mittu fayyimmate mine loosanno loosisaanchi loosanno looso garunninna danunni loosannokkiha ikkiro loosanno manchi aana qarru iillawo

konne dhibba afatenni loowo kaa'lo qaaquulleho ikko qaquullu maatera aatenni kaa'loo shiqishshe qixxaabbino akimeetinna fayyimmate loosaasineeti

fayyimmate mine loossannori kuni anna'yaatina anni'yara rooriidi owaante eemmo yitannore ikka dinonsa yaate

konni taraawanno dhibbi gatatenna umonikkenna mininikk manna gatisate lowo geeshsha uurrinoommorenna lowo geeshsha egenno afi'noommore ikka lowohuhunni hasiissannonke yaate

kuri loosaasine fayyimmate mini giddo owaante uyitanno woyite kuni wosiila'yaatina wosiili'ya fiixa'ya ikkinoohura roore eemmo yaa dasiissano

konni garinni addi addi fayyimmate mine looso loossanni dagate daafira uurritinore fayyimmate loosaasineeti yine wooshshinanni yaate

kuni dhibbi lowo geeshsha qarrisanninna qarraataammo dhibba ikkino daafira gobbate deerrinni lowo qarra iilishanni afamanno dhibbaatinna lowo qarri aana manna tuganni leellanno dhibbaati

kunni garinni mannu addi addi muro sagalimmate horo uyitanno muro kaytiratenni lowo geeshsha horaameessa hikke lowo eo afi'ratenne lowo eote daafira huurre qittaafe eo adhanni afano

worichoho mudhanno woy worichoho dancha guma laaltanno laalooti woy murooti sagalimmatekka litaanketi yineemmoti muuze adhinumma ikkiro muuze sagalimmatekka litannonke mudhannoo woy guma laaltannoho worichoho

kuttogo ineemmo woyite kuri fayyimmate loosaasine baalunku baalanka woy mittu baala looso loosannowa yaa dhi ikkitino yaate

qolino qaaquullu xibba agaranna qaaquullu xibbaho ubbannokki gede assa lowo geya dhiwanturo fayyimmate miin noowa massa qaaquulle amadate hasiissannoti yaate

xaraawanno dhibbat yineemmohu lowo wolqa afi'rino dhibba ikkino daafira fiixa badannokkiho kuni anifiixaatina agureemmo yaannokkihona lubbo shaara qixaawino dhibbaati

kuyi daafira kunni dhibbinni amadama hoogate umonke agadhanna umonke dhibbuuwayachinni gatate lowo qoropho assinanninna lowo geesha millinsanni afama hasiissannonke

kuri taraawanno dhibbaati yineemmohu siricho tayisanno dhibbaati mitte gobbara mittu manchi gati ikkinni taraare tayise hunanno dhibbaati kone dhibba hatte qoropho assa hasiissanno

togoo looso loosatenni addi addi hasiisanno loosira qeechu garinni uurine loosa lowo geeshshe hasiissanno loosooti yaate.

kuni dhibbi lowo geeshsha daga edde'rannohonna reyoote sayise aannoha ikkino daafira reyoote sayise a hoogate daganke agarann taraawanno dhibbinni agadha hasiissanno

quri fayyimmate loosaasine addi addiha looso loossuhu gedensoonni hasiisanno roso rossanni geeshshite loosoho qixxaabbe dagate soqqantanni nooreeti

uurri loosaasine dagate haddi haddi gari owaante aatenni dagate uurri teeqa e daga loosonsa assitte loossanninna owaattanni eedhanni

aye manchino tenne fayyimmate looso loosate loosaasincho ikke daannowa ikkiro umosi dandiitino egenno afira noosi

kuri fayyimmote loosoasine gineemmo woyite fayyimmote mini giddo baala looso loossanni dhiwame maniro mannira howaante uyitannoore

kunni daafira hasiissanno looso loosanna hasiissannoricho hassa lowo kaa'lo uyitannota ikkitino daafira samiyaa agurre ka'neentinni looso loosanna loosoho qixxaawa hasiissanno

talaawanno dhibbaati hineemmohu mitto darginni wole darga woy mitte gobbanni wolee gobba sa atenni mitte gobbara manna gudanni nohu attono de ee gobbara gudate qixxaawino dhibbo

kuni di lowo qarra abbannowanna dgdagate wayi taatooshshe hoolannoha ikki geeshsha daga baalanti mitteenni gamba yite kumm hoogate addi addi looso loosa noonni

mittu qaaqqi bashsho milliyaanno garinni milliyaannokkiha ikkiro bashsho oso'lanno garinni oso'lannokkiha ikkiro hakku qaaqqi dhimmowa ikkino daafira fayyimmote minira massa hasiissanno

baatto loozire galanno mannaati ineemmo manni baatto loozi're eo baatto tawiinni afi'rannoho kuni manni mitto darga teeze hee'ratenni addi addi dani laalchonna addi addi kaashsho kaasirarno

hattono kuni loosaasinchi qajeeli yannara giddoondi godowisi giddo noo uduunne la'annoha ikkiro hakkoo dhiwame dayino mannira godowu giddo tisso la'a

lawishshu gede la'ma ikkiro mittu manchira godowa darranniha ikkiro konne godowa darranni manchira lowo qorokoo hasiissannota

konne taraawanno dibba gargarate sammi yine agurreemmoha ikkikkinni baalunku manni qeechasi fula hasiissanno garinninna hasiissanno doogonni qeecha fula hasiissanno yaate.

fayyimmate ijaaraati yineemmo weete mootumma fayyimmate hajara minte qixxeestino mineeti yaate kuni mini fayyimmate haja aana calla hosanno mineeti

hattono mittu maccate daafira woy maccate dagganno danuranna maccate iillanno dhibbi'ra loonsiha ikkiro maccate looso loosanno

mitte mite dubbo saadati yineemmoti xaginateho gaallitannonke saadanno lawikhshaho daaniichu miqicho yineemmo beete lowo geeshiya xaginateho addi addi dhibbi'ra xagicho ikkatenni kaallannono

kuri baatto loosire galanno manni addi addi eo afi'rannohunna baattote wayichinni addi addi looso loosi'ratenni baattosinni gumma gamba assi'ratenni lowo egenno afi'rino mannaatinna eo afirono

baatto loosiranno manchi hiikku aganira loosummoro loosoommohu gidu bai''ikkinni injee fulanno yaatenni hiikku aganira loose kaentinni horaameessa ikkeemmo yaatenni qixxaawino manchi

Kuri qaaquullu hakime lowo geeshsha kaa'latenninna lowo kaa'lo aatenni qaaquulleho dhibbansa gatisatenni reyoote qixxaabbanni qaaqquulle ajishshanni afantanno.

kun daafira id lowo qarra abbanninna lowo shetto wiillishanni nowa ikino daafira hasiisannonke oroko assanna hasiisannonke ba'renyi haga'laani hasiissannonke yaatu

hurri baatto loosidhe kaltino manna lowo geeshsha egennaammaho yinanniti baattonsa hiitte yannara loosidhinoronna hiitte yannara loosidhinoha mixxitannoro hedotenni worte affino mannaati

kuri taraawanno dhbbmitte gobba giddo mitto mancho amade agurannowa ikkikkinni isi lete xaadiya baala amadate qexxaawino dhibba ikkino daafira umonke uropino

kuyi daafira fayyimmate mini giddo assinanni coye baalanka loosaasine loossannoti garunni assanna buuxotenni looza asiiro

wolurino paapayya la'nommaikkiro papayu woricho woy arre udiilallo iiphitannowanna shotu bushshinoowa baxannoho kunino sagalimmatekka'lannonke

kuri taraabanno dhibbi lowo geeshsha manna qarrisanninna dhaga manna dibbunni amadisiisanni qarrisino dhibba ikkino daafira la"annonke doogga baalatenni agadha hasiissanno

kuri fayyimmate mini giddo loossanno loosaasinee qajeeltino garinni addi addi qajeelshia adhite loosoho addi addi garinni daggino loosaasineeti

kuni taraawanno dhibba shotu garinni la'neemmoha ikkikkinni siricho tayisanno dhibba ikkinohura woy qarisanno dhibba ikkinohura umonke agadhanna gaarama hasiissannonke yaati

kunni taraawanno dhibbinni amadamma hoogate umonke agadhatenna uminke umonke lophine heerate lowo geeshsha bilchaante heera hasiissannonke yaate

kunni daafira ayi loosono loonseemmo ikkiro taraawanno dhibbinni umonkinna mininki manna gaxisate daafira lowo geeshsha qoropo assa hasiissannonkinna qorophine ka'ne heera no

tini muro lowo geeshsha horichoho fultanno yineemmoti woy worichoho iibbado ayire heedhanno daafiranna hasidhinohu woy shotu bushshi hee'ranno daafira woricho baxxanno

kuyi daafira ayi manchino kunni dhibbinni amadama hoogate minisinna umisi manna agadha lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira shota gede assine la'neemmo ikkikkinni hasattooti.

kuri fayyimmate loosaasine loosoo affu gede yanna mule assate loossannore ikkitukkinni loosu daafira lowo baxilli noore ikka noonsa.

loosaasine hashshanna barraati yitukkinni yannansa horonsidhe loossannoo loosinni guutanna loossanno loosira lowo geeshsha ammanama asi

ninkino aye gariinni amadamino manna anfemmoha ikkiro sammi yine ka'neenitinni mine worre agurreemmoha ikkikkinni hasiissanno bissara sayse aa hasiissanno yaate

kuri fayyimmate mini giddo afamanno ilaali woy la'ifamanno minna lowo kaa'lo dhiwamee mannira calla ikkikkinni dhiwansiisiranno mannirano kaa'lo uyitanni afantanno

mootummate ijaara yineemmo woyite kuni ijaari lowo kaa'lo aatenni daga dhiwante marte hakko darga fooleeshshi'ratenna lowo fooliishsho afi'rate qixxeessinoonni mineeti

kuni xibbi lowo geeshsha qarra taamo dhibbanna lowo geeshsha qarra baji'rino dhibb ikkino daafira kunni dhibbinni fiixaankenna mininke manna gatisate wo'naala asiisse

kunni garinni qaqquulleho hasiissannoricho aatenni qaaqquullu daafira uurranna qaaquullu hasiissanno kaa'lo aa lowo geeshsha hasiissannote yaate

tini ikkito lowo geeshsha loosaasine konne fayya amaddeenna dayino mannira garu ikkitino horinyanna garu ikkitino owaante aa hasiisa

hatono babbaxxe loosiira loosatenni loosinsanni ammanante addi addi fayyimma hooggeenna shiqanno'mannira fayyimma aatenni afantanno reeti yaate.

roorenkanni ninke gobbara mannu sagalimmate koronsi'ranno roowidi anga murote murotinni lowo horo uyitanni afantanno sagalete addi addi ka'loo aatenniiti

loosu daafira uurritino loosaasine addi addi loossanni daqate dibbi daafira uurrite daga dhibbunni amadante reyixannokki gede aassitannoreeti

kuni dhibbi lowo geeshsha gobbate deerrenni addi addi qarra abbatenni gobba lowo geeshsha qarrisino dhibbaati yaate

aye loosaasinchino konne loosanno woyite garunninna danunni lowo geeshsha buudhatenna tunsotei loosa hasiissannosi

kuri fayyimmate loosaasine yinemori addi addi looso afi'ratenni addi addi loosinni qajeelte fultuhu gedensoonni loosoho muuratte fultinoreeti

sammine caalla agurreemma ikkikkinni addi addi muro kyisatenni afi'neemmoxa eo la'noommo garinni hiitti muro hiikkuu bushshira woyyitanniro lowo xiinxallo assa hasiissann

Hattono fayyimmate mine loossanno loosaasine kuri ama'yaatina ama'yara wolu meentiwiinni roore qaa'lo uyineemmo yitaare ikka dinoonsa.

loonsannihu loosu manchu lubbo aana ikkino daafira loonsanni looso lowoo geeshsha qorophotenni loosa hasiissanno

kunni taraawanno xibbira sae aamama hoogate umunkenna mininke mannira luboo oroqqo assatenni umunke gatisanna mininke mannira uurra luwoonni hasiie

kunni dhibbira sa'ne aamameemmore ikkikkikkinni kunni dhibbinni baxxe fulate lowo wo'naalle assanni lowo geeshsha kixaawa hasiissammonke yaate.

qajeelshunni biifino loosaasinchi addi addi looso dagate aana loosatenni daga dhibbunni gatise huurrenniwa abbanno yaate

konnee muro tenne sagalimmate kaa'litannonke murora darga uyine ka'neentinni aye manchino hasiisanno gariinni hasiisanno yannara kayesatenninna dancha kayinsoommuricho amadatenni gumma fira noon

haaqqu kuni lowo geeshsha saamiine shota gede assine agurrann ikkikkinni kaaqqu dhibi taafira amasinna annisi hasiisanno kaarlo assana hasiisanno yaati

garunninna danunni qajeelsha adhitannokkiha ikkiro dagate aana qarra shigishshanno daafira garunni qajeelsha adhitihore ikka hasiissanno

kuni loosi lowo geeshsha ammanamminonna injiino looso ikkanno daafira daga baala konne hasiisanno garinni looso ammanatenni adhitanno

fayyimmate mini giddo oossanno loosaasiine kuri la'lama'ya beettootina annira fiixa ikkannoehona yite rooriidi owaante eemmoyyaa dihasiissanno

ayi manchino kunni taraawanno dibbira sae amannokki gede umosinna minisimanna agarate qixxaawinoha ikka lowo geeshsha hasiissannota ikkitanno yaate

kuri fayyimmate mineeti woy fayyimmate ijaaraati yineemmohu mootumma hasiisanno garinni addi addi mine minte xagicho duunate xagicho worreenna hirranni minoonniho

kuri fayyimmate mii giddo loossannori addi addi loosi'ra qajeelte dagginore ikkitanna loosinsa ku'uu qu'uuhuwiinni lowo geeshsha baxxanno yaate

rsihu gedera la'numma ikkeho gammo woy worichoho fultanno muro alichoho fulahoo gara dandiitanno mite mite muro konni gariinni babbatanno daafira la a asiisseno

mitu mitu manni rodii'ya amadaminona rodoo'ya sayse eemmoya yanni yee ka'eentinni rodoosi amadaminota afanni hee'renni mine wore giwannohu no kuri busha garaati

kuri taraawanno dhibbi lowo geeshsha qarratamo dhibba ikkino daafira taraawano ammadamino manni ledo ayi garinni kikkisamminna ayi garinni xaadooshshi heera dihasiissannoonke

kunni garinni kunni xaraawanno dhibbinni gatatenna umonke taraawanno xibbinni agadhate lowo geeshsha anfoommorenna lowo geeshsha heto noonkere ikka hasiissannokke

kuri looso loossanno loosoasine hasiissanno owaante dagate addi addi ga'rinni aatenni qixxaabbino owaantootaati yaate

tenne murura lawishshaho worichoho fultanno muro alicho baxxannokkiha ikkiro tenne hasiisaase bushshi aana dancha guma laaltanno bushshira kaesa lowo geeshsha hasiissanno dhaafira assar

mootumma konne ijaara minatenni lowo geeshsha sharrante addi addiricho minatenni jajjabba mine minte qixxeeshsite dagasira wortino mineetinna dagate horo aanno mineeti

kunni mootummate ijaarati woy fayyimmate ijaaraati yineemmu ijaari mootumma minte fayyimmate hasatto wonshate woy fayyimmate hasiisanno gariinni minte qitteessitino mineeti yaa

hattono worichohoo fultanno richo yineemmo woyite bohe woy worichohoo fultanno sagaleeti sagalimmate ka'litannonke murooti tinino woricho baxxanno

mittoo dibbu amadamino manchiwiinni baxxatenna dibbu amadamino mannira addi addi koro o aate luwo geeshsha koroko a hasiissannonke yaate

qaaqquullu akime yineemmo weete tini akime lowo geeshsha qaaqquulleho owaante aatenni lowo kaa'lo shiishshanni ixxaabbino loosaasineeti yaate

sagalete muro fotu garinni la'neemma ikkikkinni darga uyine la'neemmo murooti tini muroo lowo geeshsha sagalimmate daafira horo uyitanni looka looka litanni loworicho assitanni

ayi loosaasinchino konne looso loosannohwa woy fayyimmate mini giddo loosannoha ikkiro umusi dandiino qajeelisha afi'ra hasiissanno

kuri fayyimmate loosasine loossanno looso sammi yite affu geeshsha loossannowa ikkikkinni lowo qoropho assatenni loosa hasiissano

konne mine shota gede assine la'neemma ikkikkinni garunninna danunni amadanna konne ijaara garunninna danunni horonsi'ra manna baalanka la'annonkete yaatenna horonsira hasiissanno

hattono awkaado ineemmu beete afikaado worichoho fultanno muruootinna sagalimmate ekkaa'litannonke muruwootittinino worichu diilallo baxxannote

qaaqu dhiyamiya ekkiro mama dhiwinohe yinenna kawa dhiwino yee kulara didandano ikkolla ikkinnina kuri qaaqullu akime qaaqqu dhibba affanno yaati

qaqullu xisso wolu manni xissonni woyya geeshsha kaajjitanno xisso ikkitino daafira mannu qarra ajishate uurritino akime.

ai manchino kunni fayyimmate jaari giddo addi addi loosate addi addi daddaro daddalate ikkikkinni fayyimmate asiisanno coye kixxeessatenna fayyimmate daafira minnoonni

kuni baatto loosire galanno manni hasiisanno laalcho yanna yannatenni baattosira kayinsanni barra afatenninna kayisino ma yanna mudhannoro afatenninna hasiisanno egenno afirino mannaati

kuri baattor loosi'ranno manni lowo geeshsha babbadame baikkinni mittoolla calla hee'ranni mittowa calla hee'ranno mannaatinna baikkinni duyanni ha'rannokki mannaati yaate

ayii manchino konne fayyimmate mini giddora euu gedensoonni yannansa uyite dhibbisi daafira lowo owaante aatenni dhiyome marino manna kaa'litannoret

ayi fiixano ikko aye anna aye amano ikkito aye rodoono ikkitowa ikkiro taraawanno dhibbinni amadantuhu gedensoonni hasiissanno bissara kula hasiissanno

lawishsha la'numma ikkiro tini alichoho calla dancha guma uyitannonke yine hendeemmo laalonna woy uyitannonke muro hayixe la'numma ikkiro qiidado ayire noowanna woy qiidado diillallo noowa biifano.

qoleno sammi yine calla agurreemmoha ikkikkinni hasiisanno loossa loosatenni kayinse ka'neettenne sagalimmate shiqqanno muroo yanna yannatenni loosa yanna yannatenni amada

taraawanno dhibbaati yineemmo woyte shaara qixxaawe dayino xibbati wolu dhibbuwa gedeeha shotu garinni ta"anno xibba ikkinokki dhibbaatinno qarrisanno xibbaati

qoleno kaanseemmo muroo hiikko kayinsumoro woyyitanno yinummoro hiikkoo bushsha baxxanno murooturo muro hiitti muro hiikkoo bushsha baxxannoro afanna muroto daafira hedo noonke

ayi gedeno ikkeenna nafa qajeelshu garinni ha'rannoha ikkironni kajeelsha garunni adhino loosaasincho ikkiro lowo geeshsha da

kuni taraawanno dhibi lowo geeshsha xaa yannara ikko albi yannara lowo qarra iillishanni dagatenna dagoomu mereero lowo geeshsha shetisino dhibbaati yaate.

kuri saada lowo kaa'lo aatenni lowore lowo geeshsha ka'lantanninna lowo geeshsha dagate daafira lowo eo uyixanni afantanno saadaatinna lowo kaa'lo attenni sadawinne afi'neemmureeti

tlawanno dhibbi kawiinni saiqu uu manchira dhibba saesano hikkanno daafira umunke agadhanna huminke daafira uurra lowo geeshsha asiissannonke te

kaquulle amadironsa dibi anfammura ahongamura dandiinie mu daafira kunne amadironsa dibbinni huratenn kunne amadironsa dibbira woyyeawanno doogo assati

daga tenne hasiissanno owaante afira tenne qixaabbe addi adi owaante adhate qixaabbinorenna bichaaltinore ikka hasiisannoonsa

fayyimma hasi're dayeno manna fayyimma afi'ranno gede addi addi kaalo aatenni daga irkisanna owaante aa hasiissanno

hasiisanno sharro assatenninna hasiissanno yewo geewatenni lowo geeshsha dhibbunni amadama hoogate kixaawanna dhibbunni amadamme ba'neemmokki gede agadha lowo geeshsha hasiissano

kuri fayyimmate loosso loosanno loosisaano woy loosaasine hasiisanno garinni baalunku mannira talitino owaante a hasiissannonsa yao

kunni dhibbinni amadama hoogate mannu baalunku musinna gobbasi gadisate lowo geeshsha sharramanna kunni dhibbinni dagganno dhibbuwa gadhate kixxaawa hasiissannosi

dagate addi addi horora hosannoha fayyimmate looso loossanni afantannore fayyimmate loosaasineeti yine fayyimmate gaamora gaammemo

xrawanno bbt inimmuu mitte gobbanni wole gobba tiraawatenni mittu darginni wolee darga sa atenni lowo geeshsha daqatenna dhagoomu mereero qarrisinon

qajielishunni biifino loosaasincho ikki ikkiro dhibbu dayinowa dhaggichunni ledo xaadisate qixxaawaancho egenno shotu garinni ate

fayyimmate mini loosaasine yineemmo woyite fayyimmate looso addi addi gariinni loossanni afantannore fayyimmate mini loosaasineeti yineemmo

kuyi daafira mittu fayyimmate mini loosiisaanchi hasiisanno rosonna hasiisanno qajeelisha adha lowo geeshsha asiisa

hattono mittu oosaasinchi qajeelinohu ilishishate daafira woy amuuwa ilanno woyite kaa'late daafira ronsuwa ikkiro ilshisiha calla loosanno

hattono kuri kakullu deomy ikkiro kakuullu kawa dhiwinoe kawa agulinoe yee afannokki daafira hasiisanno garinni dhibba fidhite affannori

kuni dibbi amade hee'reenna daganna dagoomu mitteenni xaade mittowa gamba yaa dandiisiisannokki dibbaatinna lowo geeshsha shetissano dibbaati yaate

qaaqu dhiwamiya ikkiro mine amatenna annaho lowo qarra ikkanno daafira annunna ama karrame akimenniwa masseenna furtanno dargaati

muro lowo horo aatenni sagalimmate kaa'litanni sagale heekkoonni garinni sagale addaddi gariinni kixxeessi'nanni itate injiitanno gara assi'ne afi'neemmohu murote wiinniiti yineemmo

baatto loosire galanno manni hasiisannosi guma baatto sira loosirihu gedensoonni baattosinni loosirinoha mixxe kaeentinni guma adhatenninna addi addi kaashshoo kaasiratenni egennamino mannaati

xaraawanno dhibbaati hineemmohu dagatenna tagoomu aana lubo qarra abbatenni manna lubohunni qarrise shitisanninna dadillisanni afamanno dhibbaati yaaeo

Kuri fayyimmate loosaasineeti yineemmori addi addi looso loossanni dagate giddo hasiisanno looso loosatenni afaantanno mannootaati.

hurri fayyimmate loosaasine hasiisannoha goso loosetenni daga karrante woy dibbunni amadante martuwa ikkiro howaante aatenni hurchitannoreeti

tini muro lowo kaa'lo uyitanni sagalimmate horora uyitannoonke muro baalun kumnni gatenke halashshine kayisanna injiitanno darga gede assine loosa hasiissanno

tini qaa'lo lowo geeshsha qaaqqoo hasiissannota ikkitino daafira yanna yannatenni qaaqqoo kittibaate aatenni qaaqqoo hasiisanno toye assa hasiissanno yaati

looso loosara qixxaawino manni konne manna mallaadannoha ikkikkinne hasiisanno looso dagate garunninn danunni aanni hasiisanno looso loosanno

Hattono mittu gudowa daratenna dare gowate looso loosannoha roso rosinoha ikkiro konne dare gowate looso calla loosannoha ikkanno yaate

huri fayyimmate loosoasine looso gibbe cee'mitannore ikkixanno ikkikkinni loosu baxillinni dagate daafira lubbo gassate nore ikkanno

kunni garinni owaante hasiissannohu manna baalaho taalo ikkitino daafira manna baalaho taalo owaante aate aa hasiissanno

saada nafa sagalimmate horonsi'neemma nafa ikka ikkiro saadatenninni roore wo'manka woyite a yannara ikko soodoha barro barra yinikkinni sagalimmate muro horonsi'neemmo

lonseemmo weete hasiisino darga bushsha la'ne kunni bushshi'rattini muro woyyitanno kunni bushshinni tini konne dancha guma uyitanno yine bushsha heewisisiinse kayiisa hasiissannonke yaate

houni mini lowo geeshiya hasiisanno mineetinna mi'nate hasidhe mootumma dagate dhiwante dagge hakka'mate addi addi kaloaate mintino mineeti yaate igineet

roo kunni garinni hiitte diilallo baxxannoro diilallo qiittannowa wo yiitannoro diilallo mite qiid gibnoronn qiida gibbanno diilalloe eedha ikkiro hasidhu garinni kaesai

ii fayyimmate hosanno mini lowo geeshsha daga kalatenna mooxumma haddi addhi looso hoosate dagate kaadira lowo geeshsha qipheessanno minitinna hinjiino mineeti

ini saqalimmate woy sagalete hasiissannonke muro sammine kayinseemma ikkikkinni bayecho maranxanni qinni kayisate hiikkoaddi injiino kaine injiino darga kayisatenni shaqqino darga kayisa

hattono giddo di kifilla woy giddoodi holguwa la ate loozo rosinowa ikkiro giddoodo dhiwammo manna laannowa ikkanno